Ame aɖewo le dzidzɔkpɔkpɔ me eye ame aɖewo woko wodo woƒe abɔwo ɖe dzi. Ame aɖewo hã kɔ woƒe nuƒomɔwo ɖe dzi eye ame aɖewohã kɔ nu bubuwo ɖe dzi ye ame aɖewo ɖo kuku, ame aɖewo ɖo gaŋkui. Ame aɖewo do awu ʋi.

Eʋeɖuɖu aɖe nɔ dzi yim afi ya, wole dzidzɔkpɔkpɔ me. Ame aɖewo lé ŋu ɖe asi ƒoƒom, ame aɖewo hã wonɔ ʋe ɖum wonɔ abɔ kɔme dzi. Awu yi wodo la le vovovovo.

Ame aɖewo va dɔ aɖe dzi kpɔ ge, abe ame aɖewo tsitre ɖe afi ya eye ame aɖewo ɖo kuku ʋi eye ame aɖewo ɖo kuku avumi eye ame aɖewo do blɔ eye ame aɖewo medo kuku kura o, eye wo katã wodo atalegbe ye ame aɖe do siketi.

Dɔwɔƒe aɖewo dogo le afi ya eye ame ɖeka le wo ŋgɔ nɔ nu ƒom na wo. Lebe ame yawo nɔ nyi ɖe afi yaa, woɖo kuku kɔlɔ bububuwo. Ame ɖewo do awu yii, ame aɖewo do awu yibɔ.

Ɖɔkita aɖewo le afi ya, wole dɔwɔƒe eye ɖeka lé vidzɛ̃ ɖe ashi eye ame woame ve wotɔ ɖe megbe. Nyɔnuwo wonye eye tsikenuwo le kplɔ̃dzi. Eye wòkɔ ɖevia Dadaa ŋu ɖe kplɔ̃dzi.

Dzokeke aɖewo le afi ya kple ŋu. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe dzokekea dzi eye wokɔ wo nɔewo ɖe megbe eye ame aɖewo hã le eŋua me wole dzidzɔkpɔkpɔ me. Ame aɖewo ɖo kuku.

Etɔ gã aɖe le tɔ tɔ. Tɔdziʋuawo le etɔ hã to. Amewo sugbɔ ɖe afi ya. Ame aɖewo sugbɔ ɖe tɔdziʋua me eye ame aɖewo tɔ ɖe etɔ tɔ. Ame aɖewo kpe vi ɖe me eye ame aɖewo hã ɖo asi ali.

Ame aɖewo hã le ahlotutu me le afi ya, ame ɖeka do awu ʋɛ̃, eye wòdo leli, ekɔ abɔ dzi eye wòkɔ aflagã hã dzi eye mlɔewo ame ɖewo hã le wo megbe, woɖo kuku kɔla vovovowo.

Yevu aɖewo le gbɔsusu me, wotɔ ɖe keteke ƒe ŋkume eye wonɔ foto ɖe. Wonɔ dzidzɔ kpɔm le nukoko me. Wo katã wò do awu vovovowo. Ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo do awu dzɛ, ame aɖewo do awu ɣi.